Li ap ñax la bu werta, si bóram mugii am weñ yu séw.

Lii tabule la, tabule bi si kawam mungi amm palate buny deffareh hanha. Ci kaw palate binak mungi am kas lu am lu wekh si birram.

Li nak siwo la, siwo bu werta ñing ko tek si suuf mugii am butèèl si biiram.

Li nak teré la yu xalèh talibeh yi di jafandiko. Teré bu werta, si teré bi nak mugii am bindé yu ñuul, puss puss ak péél si kawam.

Li nak saal bu raag la si birr saal bi nak mogi am ay togu si kaw togu yi mogi am ay ngegenay si kawam si diga bi nak mogi am tabul.

Fi marseh la, mugii tèg tabull lam di jaay ay jaru njara ay caxa. Si marseh bi nak mugii am garap bu ray. Marseh bi tam mugeh jaay ay yirèh.

Li nak jigeen bu taxaw la, mugii sol lu netteh, kóket, defarr kanamam bi, si kaw bópambi mugii def més ak ap ñax ci ganaw wam ak ñu taxaw si bóri bunta.

Lii nak aiiy bagass la, defareh kaii kanam, gigain nii njur koi genah jeufandikor, munkor tiyeh cii kaw lokhor, cii kawam nak njung fa binda binda yu wekh, cii ganawam mungy am aiiy bagass.

Lii nak aye lek la, yuñ pakete, si biiram, bu neka ñungfa wane tur bi, ak ñaata lamoy jar, ak loxo bu teyee baneen paket bi di waneh tur bi, ak ñaata lamoy jar.

Lii nak yonla. Si yonbi nak amna nyarri haleh yuy dem yu gorr ak benna gigeen buy nyow mungi ennu siwo. Si ganawam tamit mungi am ayy nit. Si peggu yonbi nak mungi ameh ayy garab, ayy Kerr, sankeh yuny wekk. Beh pareh tam mungi ameh ayy bidong yu neteh, si kaw bidong yii nak nyungfa Tek ayy sankeh yuny paketeh.

Li palasi lèkkèè kay la mugii am ay tohgu yun defarr rèè xangxa, si kaw tohgu bi nat mugii am yenen tohgu yu tégu ci kawam, mugii am ay bottèl. Ci palas bi tamid mugi am tele ay bal ay upekay.

Nye aye haleh yu goor len nuge tahaw se sen plase ballakaye nuge sol lu xonxo lu verte ak lu bulo amna nu sega ak amna nu tahaw.

Li ay gór leeñ ñing ci palasi jongateh bal, bal bang si suuf. Am na ñu sol lu werta, lu ñuul, lu xonxu, lu bula.

Li nak palat la ñing ko tek ci kaw tabull, palat bu wèèx mugii am maalo ak domoda.

Li nat nèk la, ci kaw nèk mugi am lu sokola ak lu ñuul, mugii am tamit tabull mung defarr reh xanxa. Tabull bi mugii am loxamanteh ni fof la'ngë denca dox bu sedda. Mugii am lu bula ak lu wèèx.

Li nak palasi napéé kay jén la, mbal bu werta ak benen. Mugii am ñaari gór yu taxaw fofu noon ak jigeen. Benen gór bangi sol lu wèèx ak lu ñuul, kenen ki mugii sol tamit lu xonxu ak doomi tahal ak lu ñuul , ak jigeen bu tóóg mugii sol lu xonxu.

Bii nak lokhor la, mungy ameh butehl bu vert, butehl bii nak haleh yii gigain yii lii leh njui jeufandikor dikoh use cii sen kanam yii wala cii sen yaram yii.

Li bagas la talibeh bi le nyui jefendeko nyung ko teck si suuf mogi am binda yu nuul yellow tamit mung fa bagass bi nak bu bulo la bu bulo.

Ñii nak ay jigeen lèèn ñu ngi taxaw ci sèèn palasi jangèè kai. Ñu ngi sol lu werta ak lu wèèx.

Li nak kayiti jokokai xibarr la, si kayit bi nak mugii am ay nit ñu sol lu wèèx lu ñuul ak lu netteh. Si kayit tam mugii am ay bindé yu xonxu ak bindé yu wèèx.

Li nak jigeen la ku taxaw mugii sol róbbu bu ñuul, lu netteh, lu xonxu mugii teyeh tamid lu wèèx lu ñuul ak lu netteh si loxom bi mugii mesor tamid. Mugii def jaru, cèèn ak lam ci loxom bi.

Lee aye neet leng nuge tahaw se kaw yoon nyata ye goor len kenen ke muge sol lu nete kenen ke muge sol lu nuul kenen ke muge sol lu bulo jegain be nak muge sol lu nete muge ameh mobile se lohom ak aye kerr nugfa aye motor aye garab se koteh be.

Lii nak aiiy saaami kong len, yungh lakah beh pareh, njung kor tek cii kaw karton.

Lee nak yoon la se kaw yon be nak muge am motor motorbe muge ebb aye neet se neet yuy nak amna nufa sol lu nuul ak lu weex se motor be nak muge am lu verte se koteh yoon be tamin muge am aye kerr ak aye garab.

Lii nak yon la, cii coteh yon bii nak mungy am aiiy nitt yu bari, aiiy motor tamit njung fa, cii coteh yon bii tamit mungy am aiiy kerr yu reii tamit, kerr bii mungy am lu wekh ak lu bleu.

Taye nag jigéen bu sangseh ku toog mungi ameh kalpeh ci loham bi weeh. Mungi defar kanamam bi, mungi deff tamit mess ci poppam bi, ci koteh bi tamit mung fa ameh ay bagaas.

Lee aye neet len goor ak jegain amna nuse sol lu verte amna nuse sol lu bulo amna nuse sol lu xonxo amna nuse sol lu nete aye motor nugfa aye jegain nu ehno.

Li karton la, karton bi nak mugii am bindé yu wèèx bindé yu bula , bindé yu ñuul. Si kawwam tamid karton bi mugii tégu ci kaw darap, darap bu am kulor yu barri, bu werta, bu black ak yenen kulor yu fa nekka tamid.

Lii mbolola ayy gorr ak ayy gigeen. Nyingi yoreh ayy kaiit, nyingfa binda tamit binda yu nyul, lu bula . Si gigeen tamit amna nyusi deff mess, amna nyusi kalawu, beh pareh tamit nyingi sol lu nyul, lu xoxu ak lu bula. Gorr yi tamit amna nyusi sol lu nyul, lu vertt.

Li palasi barabi jongateh Kai bal la, si palas bi nak mugii am ay xalèh gór yu sol lu xonxu lu bula ak lu wèèx.

Li nak ay gór leeñ, gór yi ñu ngi sol lu wèèx am na ñu teyeh nuuw bi, am na ñu nekka ci benen koteh bi tamid ci seen kanam mugii am ay nek ay garap .

Li nak bagaas la buxamteni talibeh yi li la ñii jafandiko. Bagaas bi tamid mugi tégu si suuf mugii am tamit bindé yu xonxu, yu bula ak yu ñuul si kawam.

Lee nak botel la moye bagasse jegain ne yunuy jefaneku botel be nak muge am lu nuul lu xonxo ak lu weex se kawam.

Li nak tabul la sey kaw tabul bi nak nyungfa deff palat bunj defareh hangha Mungi am leka, sey kawaw tamit Mungi am ganarr bunj saaf ,pompiterr bunj saaf sey boram tamit Mungi ameh i ball nyu ndaw yu weih nyungfa deff leka ball buneka benen bi Mungi am lu neteh, lu hunhu ak lu weih sey boram.

Li nak palasi jongéé kay bal la, gór mug fa ak jigeen. Gór bi nak mugii bugga dor bal bi mugii sol lu netteh lu werta ak lu wèèx . Jigeen mug ci ganaw wam.

Lii palasii njaweh kaii la, pahlass bii nak gorre mor fa neka, mungy sol lu vert, mungy tek taabul tamit, taabul bii mungy am lu njull ak lu honhu, ak mungy tek tamit bagass bor hamanteh neh bobu lamor jeufandehkor, cii ganawam mungy am buntah bu vert.

Li nak gaaj la gaaj bu ray sax. Si gaaj bi nak mugii am ay garap si garap bi tamid mung fa melni am ma ling fa tabax.

Lee nak plase la plase be aye goor nufa taxaw nuge sol lu verte ak lu ñuul ak maam nufa tamin muge sega de hol maam be mumen mug kuye facc muge hol lan moku jut.

Li nak tabull la, tabull bi ñing fa tek siwo si kawam, siwo bi tam mugii am ay xop si kawam, xop yu werta, si bóram tam mugii ameh ay xop yu werta.

Fee nak jegain muge neka jegain be nak muge def mess muge sol lu bulo ba pareh muge wahal neet nye luhew.

Li nak neek la, ci birr neek bi nak mungi am lal bu sokola. Ci bori lal bi tamid mungi am ay toguh, toguh bu nete mungi am riddo tamit, riddo bu werta ak bu xonx mu am opee kai. Ci kaw lal bi tamit mungi am ay ngegenai yu weex, benen bi tamit bu vert ak bu bulo.

Fi nat palasi nanèkai la. Si palas bi nak mugii am gór bu tóóg mugii sol lu ñuul mugii def mbàxna bu xonxu ak lu netteh. Mugii am tamid ay bottèl yu biir si biir ram.

Fi nak palas la mougui am aye raida you barri nyougui am lou nyull ak lou weck ak aye nit mougui am tammet aye kerr ak aye garrap.

Lii nak bagassi gigain yor hamanteh neh lii leh njoi jeufandehkor, cii sen kanam bii cii sen yaram bii tamit.

Lii nak bohli lekah la, lekah bii mungy tuda fondeh, njung fa deff meww bu wekh ak kudu bu njull, njungy koii tibehh.

Li naak yuun la si kote yuun bi nak mogi am sereti mbam sereti mbam bi nak mongi am kuko tiyex goor la mongi sol lu bulo ak lu weex si kaw seret bi tam mongi am ay xalex yu neka si kaw seret bi amna nu fa sol lu bulo ak lu xonxu ak lu weex lu nuul tamit mung faa.

Fi nak palac la palac bu xamatane talibe fi la nyui jefendeko talibe nak ay jigeen ak ay goor amna nyu si sol lu nuul lu bulo lu xonxu lu neteh ak lu vertah nyugi tog si basan.

Li nak saac la. Saac bi mungi am bagas yu xamanteneh, talibe mom lanye de jefa ndikoo.

Lii nak palasi jangeh Kaila. Ayy gorr nyofa takhaw. Kenen ki mungi sol lu neteh, lu bula, lu nyul, kenen ki tamit lu nyul la sol, lu neteh ak lu bula. Nyingi ameh, nyingi tiyeh Kaiit bu vertt, mungi teff mbahna bu nyul wayeh kenen ki defut mbahna.

Lee nak plase jagekay la aye goor ak aye jegain nufe neka amna nu tonke amna nu tahaw nyari goor ye nak nuge waneh kayet ku neke muge sol lu bulo ak lu weex kenen ke muge sol tubaye bu bulo ak muba bu verte muge am lu xonxo ak lu weex amna jegain ye tamin kufa def lu xonxo lu weex ak lu bulo.

Li nak keyet bi keyetti xibaar la. Mungi am bindah yu weex, bindah yu xonxo, bindah yu ñuul ak bindah yu neteh. Ay nit tam nyung fa, amna nyung fa def lu bulah, lu weex ak lu nuül tamit.

Li nak bagaasi jigeen yi yoxamteni yi la ñooy jafandiko. Mugii tégu ci kaw tabull, am na lu xonxo, am na lu ñuul, amna lu weex.

Li nak palac palac bu jala la si birr palac bi mogi ameh ay togu togu yu hamanteneh xana len ko defarex ak ay bowl yu hamanteneh tamit lolu lent ko dafare yu chocola ak lu nuul ak ay nit tamit nyun fa binda.

Fi palasi jongeh kaay baal la. Ay jigeen nyufa neka, nyenen nyarr di daaw, nyenen nyarr nyunge buga door baal bi. Kenen ki mungi sul lu bulah, kenen ki tam mungi sul lu neteh.

Li nak nèk la, nek bi nak mugii am lal ak almuwar bu ñuul. Nèk bi nak si kaw mugii am lu wèèx.

Li nak sal la, sal bu rèy. Si biir sal bi mugii am ay tohgu ay tabull ay tele yép ay ñax, ci kaw tohgu tamid mu ngi ameh ay ngegenai yu ndaw ak ay butèèl yu xamanteh ñing ci tabull bi, ñing ko tek ci kaw palaat.

Lii nak geudggh la, geudggh bu reiyy, cii kaw geudggh bii nak mungy am lahnah, lahnah bu reiyy mungy ehbb aiiy nitt gorre ak gigain, nittyi nak dengh jogeh sen dehkah dem cii benen dehkah pur hol lan mofa hewon.

Li nak ay nit len goor ak ay jigeen nyugi ameh keyt kenen ki mogi ame keyt si kaw loxom bi mung ko eketi di wonex ku hew si deka bi mogi ameh binda yu weex ak yu nete.

Li nak ay nit lèèn, ñaari nit lèèn, ñu ngi sol yirèh cosaan, kenen ki yirèh bu wèèx la sol , kenen tam mugii ameh lu wèèx , lu bula ak yenen kola. Kenen ki tam mugii ameh lékk, lékk bu moy lékk ti cosaan am na lu nekka si biir lékk bi lotam yirèh cosaan la.

Li nak yuun la si yun bi nak mogi am ay moto moto yu weex mogi am lu nuul mogi am lu xonxu si kanawam tam mogeh am ay keur ay garab ay nit tamit.

Li nak yon la sey kaw yon bi nak Mungi am bena gorr bu ach sey raider mungai dem i motor yui dem i nit yui dem mungi am tamit kerr sey boram Mungi tam am i bitik Mungi am gigain bu enu sey pecgi yonbi kui dem ak tamit Yenen gigain nyui dem.

Li tamit yoon la yoon bunyoi defarr nyu fa neka gorr ak i gigain nyui defarr amna nyui esi suuf d soti mom Mungi ameh puspus nyeneni tamit nyungi ameh motor d dem tamit amna kufa sol lu hunhu yeneni tamit nyungi def lu neteh kenen ki tamit Mungi ordu malan.

Li nak nèk la, nèk bi nak mugii am lal, lal bi nak mugii am lu ñuul ak netteh, mugii am tamit almor si bóram. Almor bi mugii am lu netteh mugii am lu ñuul. Yep mug ci biir nèk bi ak palanterr bi tamit mugii am lu ñuul, lu netteh yep ci biir nèk bi.

Li nak masin la, masini weñ. Masini walèè Kay la, walèè Kay mboku, dugup, gerteh lo manti xelat lo xamanteh yi nit yi dajj koy soxla purr wal lol la'ngë walèè.

Li nak i generator la benen bi nak bobuleng daagi bu hunhula bu nyul mungfa Mungi am benda yu weih mungi am lo bolow tamit amna tamit yu neka sey ganaw yung daagi wud sey boram tamit Mungi ammeh togu. Generator bi nyunkoi use pull sunj sohlah yeh ndoh amung wala tamit nyu sohlah for hamneh dafa leer amung nyu use generator bi.

Li kayit bi la, kayit bi ñing fa bindé bindé yu sokola yo xamanteh neh dafay waneh turi palas.

Lii gigain la, gigain baangy sol dahgit, mungy takhaw, mungy ameh porset cii lokhom, dahgit bii nak lu nehteh la, lu wekh tamit mung fa, mungy deff lam cii lokham bii, mungy deff meeche cii bopam bii, mungy defarr kanamam bii, cii bohram tamit njung fa deff lor hamanteh neh fofu la njoi naatalor, mung fa deff lu nehteh ak lu wekh ak lu njull.

Fii nak palassla. Palass bi nak mungi ammo ayy butel nyinkofa ransaleh. Buttelyi nak yingkofa deff bindafa tamit njek bi nyatala tamit purr soko sohleh. Mingi am ayy binda yu xonxu ak lu nyul si kawam tamit.

Fii nak plass la bor hamanteh neh nitt njee fii lanjoi jeufandehkor, moiiy talibeh yii, gorre mui gigain, y fii nak aiiy gorre njur fii tok, kenah kii mungy takhaw mungy sol mbuba bu wekh, mungy am binda yu nehteh, mungy am mehcorr dii dimbaleh yenen yii taibeh yam yii cii birr.